salo ban ka kalinli n-kuli nyɛ ban laɣim chisimam n-tɛli palli shɛba nyɛla gbampiɛla ka shɛba nyɛ gbansabila ka shɛba mi niŋgbuŋkom man nyɛ zaɣ' tankpaɣu shɛba nyɛla ban ku wuɣi bɛ yanima tuutanima zuɣusaa pirinsi mini linjimanima kuli nyɛla ban n-taɣiri sabiilanima ŋɔ

Salo n-kuli nyɛ ban laɣim chisimam paɣiba ni dobba shɛba ningbunkom nyɛla zaɣ'sabila ka shɛba ningbunkom nyɛ zaɣ'tankpaɣu ka bɛ wuɣila bɛ nuhi ŋɔ zuɣusaa ka kuli gbubila tuutanima zuɣusaa ka so nyɛla ŋun nyaɣi baaji ka bela sitiri piɛlli puuni.

Salo n-kuli zaŋ kuɣusi pempe n-ʒiya paɣiba ni dabba ka teebuli nyɛ din be bɛ sunsuuni tihi n-kuli nyɛ din ʒeya nti pahi fulaawaasinima ka di vari ŋɔ kom nyɛ zaɣ'vakaha ka kom kuli nyɛ din do m-baɣi ba.

loori bihi n-kuli nyɛ din pampa palli zuɣu ka kuli nyɛ din pɛmpe m-baɣi taba ka shɛŋa kom nyɛ zaɣ' dozim shɛŋa mi kom nyɛla zaɣ' ʒɛhi ka shɛŋa kom nyɛ zaɣ' nuɣiso shɛŋa mi din kom gabi zaɣ' piɛla mini zaɣ' ʒɛhi

Salo n-nyɛ ban laɣim chisimam ka shɛba be suturasabila ni ka shɛba be sutura ʒehi puuni kuyili m-bala shikuribili nyɛ ŋun ʒe kpiimba daadaka gbuni kpiimba daadaka ŋɔ nyɛla dibaanahi ka pempe n-tamya ka di niŋgbunkom nyɛ zaɣapiɛlli

doo nti tabili bihi n-nyɛ bɛn kuli laɣim ʒia bipuɣim' bila yino n-ʒi tooni ka gbubi matarika m-mali chɛri wurindi kuɣa ka o bɛla sitirili din nyɛ zaɣ' miliki la puuni ka ye sitirili din nyɛ zaɣ' ʒee ka di be gbunni ka o ningbun' kom nyɛ zaɣ' sabinli doo n-ʒi o nyaanga ka o ningbun' kom nyɛ zaɣ' sabinli ka o pindi zuɣupindigu

salo n.kuli laɣim bɛ lori puuni tihi m ʒɛ be nyɛŋa di kom ŋɔ nyɛ zaɣ' vakahili la yili gba ʒɛ mirili tɛhi ŋɔ pali ŋɔ zuɣ' salo gba nyɛla bɛn chɛni tiŋgbani ka lori ŋɔ bɛ kuli zaŋ la bɛ anƒɔni nima mɛhim lori ŋɔ

paɣiba nti tabili bihi ban ningbuŋkom nyɛ zaɣ' sabila la ni nema nti tabili ŋmana n-kuli yɛrigi hali ka matuuka yiɣirigu gba shɛbisi furi nema ŋɔ sunsuuni ni bɛ kuli zaŋla tana m-pɔbipɔbi dukpina n-zaya ka bihi nyɛ ban gba be tiŋgbani ŋɔ ni

Nachimba ata n-kuli nyɛ ban pe m-pe m-pa taba ka di nyɛla bɛ ʒirila taŋkpaɣu shɛli bɛ ni mali mɛri yiya la ka bɛ niŋla kɔdoliko ka naɣichimba ŋɔ nyɛ ban du li yino be sunsuuni ka ye ɡɔɣili din nyɛ zaɣ' piɛlli

Gamo n nyɛ din niŋ loori ka di ʒɛya niɛma n nyɛ din pali loori ŋɔ puuni ka bi zaŋla tani n zaŋ pili loori ŋɔ ka salo bin kanli yiɣisi niraba anu la nyɛ dabba la ʒɛya yino nyɛla ŋun ʒi chɛchɛ buɣum zuɣu palli yaɣali tihi nyɛ din ʒɛ palli yaɣali

sala n-kuli ʒɛya naɣichimba nti tabili paɣisar' yino nyɛla ŋun ʒɛya ka matuukanyiɣiri kuli nyɛ din do bɛ tooni m-baɣi ba ka so nyɛ ŋun ʒe tooni maa n-nyɛ doo ka ye gɔɣili din nyɛ zaɣ' tampiligim ka di nyɛla bɔɣiwaɣila ka o ga nuchebaŋa

Duu puuni n kuli bala kuɣusi nyɛla di piɛmpe n zaya ka dufebihi nyɛ din pampa kuɣusi ŋɔ zuɣu teebuli gba nyɛla din ʒɛ kuɣusi ŋɔ sunsuuni ka kopu bihi nyɛ din tam teebuli ŋɔ zuɣu.

Jinaduu n-kuli bala ka sokam kuli laɣim chisimaam ka shɛba be situr' piɛla ni hali ka linjimanima ɡba nyɛ ban be jinaduu ŋɔ puuni ka ban be situr' piɛla ŋɔ puuni shɛba nyɛ ban pili zipilisi ka shɛba mi nyɛ ban be situr' sabila puuni ka zaŋ naŋɡbampɔbirisi ɡɔhi bɛ nɔya

Gbansabinli bin nyɛ bia bihi n ti tabili paɣa ninkura n nyɛ bin laɣam n ʒɛya bihi ŋo yino nyɛla ŋun bɛ tooni ka nyaɣala dala ka zaŋ o nuhi ŋo n ŋmɛri dala ŋo ka o ningbuni kom nyɛ zaɣ sabinli ka o yɛ sitiri piɛlli zuɣusaa

Gbampiɛla n-kuli nyɛ ban laɣim chani kom nangbangbiriŋ ka yino nyɛla ŋun nyɔɣi bia ka paɣa nyɛ ŋun ʒe m-baɣi o ka kuli bela sitiri sabila ni ka bi'chandili gba nyɛla ŋun za bɛ nyaaŋa.

Gbansabla ban nyɛ nachimba ka bɛ kalili kuli yiɣisi niribaanii n kuli nyɛ ban laɣim n tam yili zuɣusaa yeŋɔ paɣaba ni zaŋ pindi kom nyɛla zaɣa ʒee sheba pilila zuɣu pindisi din kom nyɛ zaɣa dozim.

Daa ni mbala ka salo bini ka kanli kuli zi n zi bi daguya gbuni daguya ŋɔ shɛŋa nyɛla bini wola moongu nima bɛni nti tabili leemu nima nti tabili kabieji nima dini nyɛ vari vari la.